How society and culture dey shape people mind about sex and the relationship, and how sex education fits correct am. Wetin society and culture they teach people one Sex na taboo. No talkam at all. Many people believe sex matter na bad thing to talk about. So pikin no go fit ask question or learn truth early. Two Only woman need to control herself. Den go tell girl make she keep herself, no talk to boy, no wear short cloth, but den go tell boy to respect woman or control himself. Three Marriage na the only reason for sex. Some people believe say any sex outside marriage na sin. Even when young people, they already explore, den go get correct info. Four Men fit do anything. Women must endure. For relationships, culture, they push idea, say man fit cheat, or shout, and a woman must just endure. That kind thinking, they build toxic relationships, Five, virginity, na honor, condom, na sin. Some culture make young people feel, say, if you talk about condom or family planning, you be bad person. Instead of teaching how to protect yourself. how comprehensive sex education fit teach, fit tackle this wahala one start with the respecting culture but talk truth education no suppose fight culture direct you go gently correct wrong belief with fact and clear example two teach both boys and girls show say sex education no be for woman alone boys need to learn respect consent and responsibility too Three Use real-life stories to break wrong beliefs. Example, they say only women are supposed to behave well, but a while boy no fit to respect himself too Sex, no bad, na lack of knowledge, they cause problem. Four Invite trusted community voices. Train pastors, imams, or aiders wey people trust. If they pass the message, the community could hear. Five, Teach gender equality early. Show children say boy and girl suppose get equal right, not be one person they lead, the other the follow, right? six. Make space for question and talk. Let youth talk their beliefs and ask questions and learn. No shame or shouting. Just truth and correction with respect. Seven Local Language na Pidgin Forget big grammar. Use language where people sabi well. That one go break wall of confusion and make people understand faster. Example, pidgin message way we fit use. Sex not be bad thing, but knowledge go help you protect yourself, your body na your own. You get right to say no. Boy no mean say you strong person. Both of you na suppose respect each other. Condom no mean you bad. E mean you they wise.

How we fit carry parents and the community join body for sex education matter Why e important to carry them along If we know carry parents and the community join body, they fit block the program, but if we involve them, everything go flow smooth because na their pikin and na their belief we Dey try correct. Correct way to engage parents and community people. One, Start with respect and lis ten to them view. No just land dey talk sex education straight. First, hear wetin they believe. Show respect and small, small explain say na to protect their pikin wey wey dey do am. Two, Use trusted voice inside the community. Carry people like woman leader, pastor or imam, PTA chairperson, community chief if dem support am others go calm down lis ten. three organise small small group meeting no do big grammar event start with small talk for compound school meeting or church or mosque mosque group break am down in simple way. four, show how the thing go help deir pikin explain say if your pikin kno about body e go fit avoid rape, If they understand consent, they no go fall for peer pressure. If they sabi family planning, e go stop unplanned belle. Five, Use pidgin and the local language. Forget all those Oyinbo words. Say am how dem they go understand. Na to help your pikin, kno right from wrong. This talk go save them from street wahala six, create space for question make parents fit ask you anything no laugh or shame anybody just explain correct info with a calm mind. seven join program with di parent and pikin, sometimes session wey parent and pikin go sit togetha but keep some parts seperate too that one dey build trust. use drama eight, use drama or story wey fit touch dem heart act small play wey like girl wey no know sey touch no be by force or boy wey pressure girl and wetin happen afta let dem see say e fit happen e fit reach anybody nine, give dem something carry go house simple handout wey explain things key points for pidgin even audio message or radio track go help ten, always carry dem along from day one no wait till everybody everything don start from planning stage ask for their opinion make dem feel part of the program example message for parent na better education we dey give, no be to spoil dem if we no teach dem now street go teach dem wrong ting dis one go help our pikin no say dem get right over deir body

How Sex Education Fit Help Young People Learn Better Relationships and Intimacy skill Wetin b healthy Relationship and Intimacy skill, Healthy Relationship means two people dey treat each other with respect, trust, love, and honesty. No be by force, no be manipulation. Intimacy skill mean how person they connect with another person emotionally, mentally, and physically in a way wey make sense and no cause harm. How sex-education fit help build this one, Teach sayrespect na the foundation. Teach say relationship no go work if respect no Dey. You no suppose hear your partner, no they shout or force your way. Respect includes self-discipline. Both of una fit say yes or no and no body go vex. Two, Teach consent like life skill. Explain say consent nor be one time talk, na everyday agreement. Person fit change mind any time and that one must be respected. Three, Talk about communication. Show how to talk feelings, get boundary, and solve wahala without fight or insult teach how to lis ten well and respond calmly. four help them know red flag and green flag, red flag if pesin dey shout, control, lie or disrespect green flag if person dey pai ten t,honest supportive and kind let dem sabi how to walk away without shame five, teach dem say love no be obsession help dem understand difference between real love and manipulation example, if person say if you love me you will sleep with me that one no be love na pressure talk about safe word and boundaries. let youth know say they get valueand dey no need to do anything to prove love. Boundaries are part of love, both emotional and physical ones. six, Include real life scenario and the role play. Act scene of bad and good relationship. Make them see am and feel am. Let them practice how to handle pressure or say, I no ready for this.seven, encourage healthy friendship before romance teach say real relationship start with good friendship if person no fit be your friend dey no be better partner example message, real relationship na give an take real relationship na give an take no be only take you fit like person and say you no ready for sex And that one, dey okay. Love wey get control and fear inside. No be healthy Love.

How comprehensive sex education dey help woman get control over her body and One. E give woman correct information wen woman sabi how her body dey work, how belle dey take happen and how to protect herself. She go fit make better choice. She no go depends on guess work or fake story from street Two. E help woman avoid unplanned belle. If woman know how to use family planning well, she fit decide wen she wan born and how many pikin she fit manage. Three. E teach her sey na her body, na her right. Comprehensive sex education dey tell woman sey nobody get right to force her to do anything. Not even husband, boyfriend or culture, she go sabi sey she get power to say yes or no. Number four. E dey prepare her against abuse and pressure. Womans wey don learn about consent, respect and boundary no go fall victim to manipulate or fear. She fit protect herself and report when something no feel right. Five. E build her confidence. Knowledge dey give boldness. Woman wey get de full right gist no go fear clinic, she no go keep quiet if nurse judge her and she go ask for what she need. Six. E help break culture and shame. When woman understand sey sex education no be sin, she go stop to fear what her pipu go say. She go know sey planning her life no be bad thing. Seven. E help sabi warning sign for bad relationship. If woman don learn about healthy relationship, she go fit see red flag clearly, like when pesin dey control her, force her or no respect her boundaries. Eight. E give her power to say ‘no’ without guilty. Sex education dey teach sey ‘No’ no be bad thing. Woman no owe anybody her body and she no suppose feel shame to stand her ground. Nine. E help her make better decision about marriage. She go know sey marriage no be escape plan or answer to pressure. She go wait till she ready not because society dey rush her. ten. E teach her to protect her future. When woman sabi de truth about her body, she go fit plan her life better. Education no dey spoil pesin, na ignorance dey cause wahala.

Wetin health workers fit do to either support or block woman from control her body. How health workers fit sapot reproductive autonomy. One, give woman correct clear information. When nurse or doctors explain all family planning options well, without judgement, woman go fit chose the one wey go work for her. Two, respect her choice without pressure. If health workers no go force woman to use any method or wait for husband approval. If woman say, she want injection, no be to push implant. Three, keep her matter private. Confidentiality na key. If woman know say her talk go leak, she no go come back. Nurse suppose respect her privacy. Like say na hospital room. Four, treat her with dignity. No insult, no look down. Whether she young, old, married or single, she deserve respect. Five, encourage her to ask questions. Let woman feel free to ask anything. Health worker fit help her understand the risk, side effects and how to use any method way. But, sometimes, health workers dey restrict woman freedom. One, judge or shame woman. Some nurse go say, “You never marry, why you need family planning?” Dat one dey scare pipu from asking for help. Two, dey deny service because of personal belief. Some go say their religion no sapot family planning, so dem no go give am. But, dat one no fair because na the woman right. Three, dey talk say go bring your husband. Woman suppose fit chose for herself. If nurse dey insist on male approval, she dey take away her power. Four, no gree explain all the options. If dey only push one method or no explain am well, woman go just pick anyhow or leave confused. Five, rude or harsh behavior. Shouting or ignoring pesin because of her look, cloth or age fit chase her away. Nurse and doctor suppose help woman take charge of her body, no be to judge or control her. If health workers sapot woman well, she fit plan her life better.

How access to contraceptives dey link with other reproductive health service like abortion When woman get correct and easy contraceptives, like pills, injection, implant or condom, she fit plan her life better. She go fit decide when she wan born and how many pikin she fit carry. Dis kin access dey reduce unplanned belle wey be one of the main reasons wey woman dey go for abortion. If belle no show by mistake, abortion no go even enter the picture. So, family planning na the first big step to reduce the need for abortion. But, for places where contraceptives no dey available or woman no dey free to collect am, unplanned belle dey full ground. And when dat kin belle show, many woman dey try end am by any means, even when e no safe. Some go use dangerous local methods. Others go enter backdoor clinic wey no get trained pesin. Dis kin unsafe abortion dey cause infection, womb damage or even death. So, when family planning no dey woman go, unsafe abortion go increase. Family planning and abortion no be two separate things. Dem dey part of the same matter — woman right to control her body. If you give woman contraceptives but block abortion, you still delimit her freedom. If you allow abortion but no give her method to prevent belle, you dey wait make problem happen before you allow solution. So, the two need to dey available together for reproductive autonomy. The same barrier wey dey block family planning — like bad law, religious beliefs, cultural wahala and judgemental health workers — na dem still dey block access to safe abortion. For example, if nurse dey tell woman say she must bring husband before she collect pill, the same clinic fit also deny her abortion if something go wrong. So, if we no solve the problem, none of the services go work well. Contraceptives dey prevent wahala. Abortion dey act like emergency backup. Even if woman dey use family planning method, method fit fail. Or situation like rape or abuse fit happen. If abortion no dey safe and legal, dat woman go face danger wey she no deserve. Another important point be say, access to both contraceptives and abortion dey save money and life. Government wey invest in family planning go reduce the amount of pipu wey dey rush hospital for emergency delivery or unsafe abortion complication. Dat one mean more space and money for other health matter. Young girl too go benefit if dem fit prevent yearly belle. Dem go finish school, get work and plan their future well. The whole matter boil down to one thing: choice. Every woman suppose get choice — chance to choose protect herself and get help if something go wrong. Na support she need, no be shame or judgement. To give woman full control over her life, you go give her family planning and safe abortion if plan fail.

how people wey dey speak out don help change law and policy about contraception. Advocacy work and social movement don play big role for how law and policy around family plannin and contraceptive change today. Pipu wey no kip quit like women group, health workers, NGO’S, youth movement and even religious leader don dey shout sey woman sopos get right to choose wen to born and how many pikin she wan get. Before meni countries including places like Nigeria, contraceptive no too available, even wen e dey e be like secret, pipu dey fear to talk about am or ask for am but as advocacy Grup be, bigin push awareness, do talk for radio and BBC law makers, policy bigin shift de show evidence sey mey woman get access to family plannin, poverty reduce, education improve and even maternal death go down. Some laws wey been dey force woman to bring husband before she go collect family plannin be change because of pressure from the civil society. Group like IPSS, part finders and local NGO’S don help government se sey family planin no be crime na public hate issue for example meni advocacy do campaign help push free contraceptive in public clinic and som state even include family plannin in dia yearly health budget. All tanks to pipul wey no keep quit, youth grup too play role. Young pipu don enter social media street, talk .And policy meetin to tel government sey sex education and the contraceptive access no be for bad pipu but for smat pipu wey wan protect dia future. Religious and traditional leadas wey before no dey sopot don begin join advocacy wey dey see sey dia own community dey suffer on teenage bele, unsave abortion and school dropout, som imam, pastor, chief don, no dey speak sey family planin na wisdom no be sin. Without all dis voices wey rise, law no for shift, policy no for change. Government dey respond wen pipu should show tey dis mata touch every body no be just woman but the family, community and the nation. But pipu wey open mouth talk dey make change, if you no speak policy go sleep but wen woman, youth, and the community shout togeda, government go hear word.

Best way to make sure pipu fit get contraceptive even wey law hard, one, use existing law to your advantage, even if di law strong, e get some small space inside am wey pipu fit use. For example, if law nor ban contraceptive directly but na only hospital dey allow am, den NGO fit work wit health centres to give am low low key. Nor break law but bend di space wey dey inside. Two, train health workers on right base approach. Train nurse and doctor sey, every woman marry or single get right to decide for her body, even for restrictive places, health worker still get enough role to protect di privacy and di dignity. No be every restriction be law, some na just tradition or fear. Three, carry religious and community leaders along instead of fight even imams, pastors, chiefs. Explain say family planning dey reduce maternal date, teen teenage belle and puberty. Where respected pipu talk, law makers dey lis ten. If culture go change, e must start from inside. Four, use di language of head, not politics. For areas where contraceptive dey see as sin or immoral, change di message. Talk about health safety, life planning, not sex. Shift di talk from fear to fact. Nor be sex we dey promote, na safety and smart choice. Five, push for policy reform small small, no be every time you go win big change. Start wit small policy like; make family planning free for married woman, remove age or spousal consent rule, allow community health worker to give basic methods. Small win still be win. Six, collect evidence and show real life story. Use numbers and human story show sey lack of contraceptive dey cause real wahala like; unsafe belle abortion, drop out from school or sickness. Wen pipu see di human face, den go reason di mata well. No be theory, na pipu life dey dey at stake. Seven, improve woman and youth, empower woman and youth to speak for themselves. Train woman and youth group to know dia right, ask questions and defend dem selves in clinic, meetings and online online. Let dem use dia own voice push change, nobody go fight your battle reach you. Eight, use safe channels like mobile clinics and outreach. For areas wey restrictions full ground, mobile clinic or house to house service fit help reach pipu without causing public noise. If de gate lock pass di side door. To get family planning nor suppose to be war. If law strong, strategy go soft. Small smart step, voice for ground and um right message, naso we dey win di fight for woman freedom.

How hormone dey affect ovulation and how woman fit use dat info know wen she fit get belle? Wetin be hormone and how e relate to ovulation? Hormone na special chemical wey your body dey produce to control how tins happen inside you. Like wen egg go come out, wen period go start and wen belle fit happen. For woman body, hormone dey change every week throughout her menstrual cycle and na dis change dey control ovulation. How hormone dey work during di cycle? One, start of period, day one to five. Hormone level, low, body dey change body dey clean di di womb; dis na period. Two, before ovulation, day six to fourteen. Hormone call extract gene go start to rise. E dey re prepare di body and di egg for ovulation. Cervical mucus go begin change from dry to wet and stretchy like egg white. Three, ovulation time, around day fourteen. Hormone call LH- luteinizing hormone go suddenly rise, dis na di trigger. One egg go burst out from di ovary, dis na fertile window and na di best time to get belle if woman have sex. Four, after ovulation day fourteen to to day fifteen to twenty-eight I mean, anoda hormone call pro progester progesterone go rise. E dey prepare wound incase belle happen. If belle no happen, hormone go drop and period go start again. How woman fit track dis hormone change to know fertile days?. One, check discharge, cervical mucus. Wen discharge dey dey wait, dis um slippery and clear like egg white ovu ovulation de dey near, dat period na fertile window and belle fit happen if sex occur. Two, take note of body temperature. After ovulation, body temperature go rise small. If woman dey check her temperature every morning, she fit know wen ovulation don pass. Three, use calendar or app to count cycle. Ovulation usually happen fourteen days before next period. If woman track her circle regularly, she fit guess wen she dey wen she dey most fertile. Four, use ovulation test strip. Dis one dey test di LH hormone wey dey rise before ovulation. If di test show two two lines, ovulation go happen in di next one or two days. While dis tracking important, if woman wu wan get belle, she fit plan sex around her fertile window. If she no wan get belle, she go know her risky days and take protection or avoid sex. If e e help woman understand her body beta and notice if sometin no balance like like miss ovulation or irregular cycle. Your hormone dey tell you wen belle fit hap enter. Just track your body small small, di signs dey dier, you just need to watch am.

How person or couple fit know sey den ready financially to born pikin and wetin den suppose plan for? One, check how much money dey come in in regularly. First tin be to ask, we dey earn steady income every month? If one of us stop work for small time di oda fit still hold tins? If na only one person dey rub dey hustle, una fit plan how to to build backup? Pikin no go wait for for pay day to fall sick or need diaper. Two, look into current expenses. Ask yourself, we dey already struggle wit bills or or we dey manage well? We get debt if we get debt wey we we neva settle? If una already dey owe or rent dey shake una, e fit make sense to first balance ground before adding pikin. Three, start small small baby budget. Make plan for how much go enter baby mata, monthly. Some basic baby tins wey wey go need money include; an ten atal care and di hospital delivery, baby food especially after six months, diapers and wipes, cloths and baby item, bating tins, bed, wrapper, etc. vaccinations and clinic visit, creche or babysitter, if both go dey work go dey work, transport to and from clinic. Just one small injection or fever fit cost money wey you no plan. Four, build emergency saving. Try saving sometin like five thousand naira to ten thousand naira every month for emergency. Dis one fit cover hospital run, sudden medicine or if one one parent lost job. Five, plan for long term expenses. Baby go grow, den den go start school, need books, cloths, school fees, even if you be you dey tink earning of today, try ask, in di next two years, we we go fit pay for creche or nursery school. Even public school get cost, uniform, bag, PTA, transport transport. Six, write dem write down di plan togeda. Both partners suppose sit down togeda and write. How much dey come in, how much dey go out, how much go into baby mata? Who go handle wetin? No be one person carry all. Sign sign sey you fit ready financially, you and your partner get ready steady income, you get small saving for emergency, you dey handle current bills well, you fit plan for baby expenses without panic. You don talk about money mata without fight, to born pikin no need million but need is its e need sense. If you pick if you fit plan small small, you go enjoy di journey, no go enter pa parenthood wit empty pocket and big and big surprise.

how families and friends dey help new mama and papa adjust to pa parenthood. Wen person born pikin, everytin change, sleep pattern, money, emotion, even relationship. E dey e dey sweet, but e hard too, na why support system like family, friends, neighbours and even community pipu dey very important. One, help wit baby care. New mama and papa go need help to carry load small. Families and friends fit help wit holding baby wen mama wan sleep. Helping to bath or dress baby, rocking baby wen baby dey cry no stop. Even thirty minute rest fit help mama recharge. Two, support with house work. Simple tins like cooking, washing baby cloths or helping to clean house fit make big difference. Wen mam wen woman just born, her body dey recover, she need rest not stress. Support nor mean big tin, even fetching water or helping warm food, na love. Three, emotional support. New parent dey face stress, fear, and e and some time depression. Just being dier to talk, check on dem or say you dey try fit boost dia spirit. Sometimes na who dey lis ten no be who dey solve di problem, na who dey help pass. Four, guidance and ad advice. Experienced mama, aunty or neighbours fit show new mama how to handle baby without pressure but advice, advice suppose come with care no be to judge or shout. Say your own your own but respect di couple’s choice. Five, encouragement and reassurance. New parent dey always fear sey den no dey do tins well. Friends and family suppose give encouragement. You dey try, no worry all baby dey cry like dis, rest small, you go get beta. Six, help wit oda children, if any. If di couple get oda pikin, support system fit help carry dose ones go school, fit feed dem or stay wit dem while mama care for new baby. Seven, financial help if possible. Sometimes, even small support like diaper, baby cloth or cook food fit remove pressure. No be about big money, na timely help. To raise pikin, no be one man work. Even if na one day visit or one plate soup, e go e go help new parent breath. Support dey save mo life.

Wetin dey cause infertility for man an woman how if e affect treatment plan. Infertility mean sey man an woman dey try get belle for than one year but nothing happen. E fit come from either side—man, woman, or both. Common cause of infertility in woman: One, Irregular ovulation: If woman no dey release egg regularly, belle no fit happen. Na common with a condition like PCOS - Polycystic Ovary Syndrome. Two, Blocked fallopian tube: If the tube wey carry egg from ovary to womb block, eggs an the sperm no go meet. Of ten caused by infection or untreated STI like gonorrhea. Three: Fibroid or womb problem: Big fibroid or womb shape wahala fit stop baby from growing well or even stop fertilisation. Four, Endometriosis: Wen tissue wey suppose dey dey inside womb start to grow outside, e dey cause pain an e fit affect fertility. Five, Age: As woman dey grow older, especially after thirty five years, egg egg qualities an um quantity go reduce. Common cause of infertility in men: One, Low sperm count or poor sperm quality: If sperm no plenty, no dey no dey swim well or no strong, e go hard to reach egg. Two, Infection or STI: Infection like gonorrhea or fit damage the testicle or block sperm path. Three, Varicocele: Swelling of vein inside scrotum fit affect sperm production. Four, Hormone imbalance: If testosterone or other hormones no balance, e go affect sperm production. Five, Lifestyle factor: Smoking, alcohol, stress, tight underwear or exposure to heat like laptop or hot water fit reduce sperm quality. All dis factor dey affect treatment option. For woman with e ovulation problem, doctor fit give fertility drug to help egg release. If tube block, surgery or IVF - In vitro Fertilization may be the only way becos sperm no fit reach egg naturally. For fibroid or womb issue, de fit do scan an remove fibroid through surgery before trying for belle again. For men with low sperm count, e fit need lifestyle change, drug, or IUI or IVF if the count too low. If Infection dey, both partners go need treatment first before trying again. Age factor: For older women, IVF dey dey dey more recommended becos time dey run fast. Important note: Infertility no mean sey you no go born. Sometimes, e juz take longer or need help. Both man an woman suppose do checkup, no be to to blame a one peson. Early test an early treatment dey increase chance of success. Infertility no be curse, an e no e e no dey e no dey one peson body alone. If egg no dey drop or sperm no dey move well, help help dey. But make una check early.

Assisted Reproductive Technology - ART? Assisted Reproductive Technology - ART na medical way wey doctor dey take help pipu wey no fit get belle naturally. The two most common type na; IUI - Intrauterine insemination—wen doctor put sperm directly inside woman womb during operation; an IVF - In In Vitro Fertilization—wen doctor take egg an the sperm join dem for lab den put am, put the embryo inside the woman womb. Benefit of ART, IVF an IUI One, E dey help couples wey don try for long: Pipu wey don try for one to two years without belle fit finally get result with IUI or IVF, especially wen other treatment no work. Two, E dey bypass some fertility wahala: If woman get block tube, or man's sperm weak, IVF fit help bypass the natural wahala an still lead to pregnancy. Three, E dey help older woman or pipu with a health issue: Woman wey don reach thirty-five plus or get hormone issue still fit get belle through IVF. E also help pipu wey don remove womb or pass through chemo. Four, E fit reduce genetic risk: For IVF, doctor fit test the embryo before de put am inside the womb womb to avoid genetic problem like sickle cell. Five, e dey work for single parent or same sex couple. ART open door for pipu wey no get partner or dey same gender relationship to still get pikin. Risk or downside of ART. One, E cost plenty money: IVF and IUI no cheap. One round of IVF fit cost hundred of thousand to over one million naira, an sometimes, e no work on first trial. Two, No be every time e dey work: Success rate no be one hundred percent. Sometimes, belle no go enter even after two or three attempt. Three, Risk of multiple pregnancy: IVF fit lead to twins or triple an dat triple an dat one dey brings extra stress or risk during pregnancy. Four, Emotional and mental stress: Becos e cost an e no sure, some pipu dey go through emotional wahala wen cycle fail. Five, Side effect from fertility drugs: Woman fit get headache, moodswing, bloating or Ovarian Hyper Hyperstimulation Syndrome OHSS where eggs producing area area swell too much. Six, Small risk of mismarriage, miscarriage or ectopic pregnancy: with IVF, some pregnancy no go stay. Doctor need to follow up well to check how body dey respond. IVF and IUI fit help you get pikin wen natural way no work, but make you know sey e cost, e need patient, an sometimes e no work sharp-sharp. Na doctor go guide you well.

How government policy dem affect mama health an whether she go survive or not. One, If government provide free or cheap an ten atal care, more woman go come clinic: Wen an ten atal care, pregnancy checkup dey dey free or cheap, many woman go come hospital early, get advice, test, an treatment. Dis one dey reduce risks like high blood pressure, bleeding, or infection. But if an ten atal too cost, many go juz say house an risk dia life. If care if care cheap or free, women no go fear come early. Two, Strong policy dey help train more health workers: Government policy fit push for trainings an postings of more nurse, midwives, an doctors to rural an urban clinic. If health worker full ground, delivery go beta an maternal death go reduce. No be only building we need, we need pipu wey sabi the work. Three: Good policy dey improve health facility: If government dey dey serious, de go make sure sey hospital get clean bed, equipment, drugs, an emergency care. Dis kain set up dey reduce maternal death. But if hospital no get light, water, or drugs, woman go suffer, some go even die from simple complication. If hospital no ready, pregnancy fit turn to burial. Four, Policy fit remove barrier like husband approval or age restriction: In some places, law or rule go say woman must bring husband before she collect service. Good policy go cancel dis kain law so every woman fit access care care whether she marry or not. Health no suppose wait permission. Five, Budget allocation na big factor: If government no put money for maternal health, everything go remain for mud. Good policy must include yearly budget wey cover drugs, equipment and health worker salary. Without dat money, even Good talk no go turn to real action. No budget, no care, na juz promise wey no get leg. Six, Policy fit push community awareness: Some good policy dey promote education like telling women to come for an ten atal, deliver in hospital, or use family planning. Wen woman get dis info from government campaign, e dey help dem protect demsefs early. Who no know no go go. Education na key. If government do dia part, train workers, equip clinics, an um make care cheap, more woman go live, more pikin go survive. Good policy dey save life pass ambulance.

How anti-vaccine drug and fake news they affect pipu health and the wetin Dey fit do to make about am. One, It make pipu fear or refuse vaccination. When people hear fake stories say vaccines Dey kill, cause belle wahala or make people sick. Den go fear and dem ni go take am some go even stop their children from taking important vaccine like polio, Measles or even Covid 19, if fear full persin head he no go lis ten to reason again, two, e Dey cause sickness we got avoid, wen many pipu no collect vaccine, disease wey suppose don die finish go come back. For example measles and poli for spread again and pipu especially children go Dey die for nothing, if we no protect one anoda all of us go sufa togeda, three e Dey break trust between pipu And health worker, When fake news full ground, people go start to suspect nurse, doctor, or even the government. Then go believe say the vaccine, na scam, or poison. And this one go make health work hard to do. If trust scatter, health work go fail. Four, E slow down public health progress. Without vaccine, we no go fit stop disease from spreading. If one person no take am, another person wey weak or sick fit catch the disease and die. So, anti-vaccine talk delay how we fit protect the whole community. Four, E slow down public health progress. Without vaccine, we no go fit stop disease from spreading. If one person no take am, another person wey weak or sick fit catch the disease and die. So, anti-vaccine talk delay how we fit protect the whole community.wetin we fit do to fight this misinformation one, use local language and trusted voice to give correct info. use pidgin, hausa, igbo, yoruba, any language wey people understand make pastor, imam, chief and health worker wey people trust alk dey real fact people dey trust not who speak english pass Two, Share real story and evidence. Use people wey don take vaccine and don dey strong as example. Share video, picture or real-life testimony to clear lie. Three, Correct the lie, with true. No need to shout or insult. If person believe fake news, no laugh or shout. Ask am where hin hear am. Then explain the truth with the patience, No shame the person, just shine light, were darkness full. Four, Train health workers to answer questions well. give nurse and the clinic staff the right way to respond to fear and fake info. Make them ready to explain how vaccine work and why e safe. Five, Use radio, drama, and social media. Do small radio program, community drama, or WhatsApp voice message. Clear the line with facts. Use every channel to reach the people. No believe evrything we you see online. Ask your health work vaccine Dey protect protect you and your pikin. Na love, no be trap.

Where d vaccine and autism lie come from and how scientists don prove say e no tru, d lie say vaccine Dey cause autism start for nineteen ninety eight wen one British doctor Andrew Wakefield publish one paper for medical journal wey dem call d Lancet, for dat paper e talk say MMR vaccine measles, mumps and rubella fit cause autism for children, d tin shock d whole world many parent panic and stop to give their pikin vaccine, dat lie na Wetin boost d anti vaccine movement wey still Dey cause wahala today, Wakefield di last nineteen ninety eight, but later scientists begin check d paper well dem find out say workfield manipulate data and hide important information worse part b say e get money interest inside d matter e get plan to make money for cold case wey Dey bring vaccine, because of dis fraud the Lancet remove d paper in twenty ten and wakefield lost his medical license dat same year, d lancet retraction twenty ten GMC UK twenty ten since den many big studies don commot to find weda vaccine really Dey cause autism and all of dem say d same tin vaccine no cause autism. For example for twenty nineteen researchers for d mark study over six hundred and fifty thousand children and dem b no see any link at all between MMR vaccine and autism- Hviid of internal medicine twenty nineteen, even German publish anoda study for twenty fifteen and dem still no see any connection, weda pikin take vaccine or not autism fit still show because autism no from vaccine - German twenty fifteen, na why World Health Organization (WHO) and CDC (US Center for Disease Control) don commot many times to talk say vaccine Dey safe and e no get anytin to do with autism, dem don review all d evidence, who vaccine safety basic twenty twenty one CDC vaccine and autism twenty twenty three, part of why d lie still Dey spread na because autism sign Dey usually show around one to two years na d same time pikin Dey collect MMR vaccine so pipu just join two things togeda even though e no mean say one cause d oda d truth b say man wey start d talk don lost don im license and d study don fall but d damage still Dey because many pipu still Dey carry d lie today, na why we need continue to talk d truth and show pipu d real signs wey Wey don prove say vaccine no cause autism.

How social media Dey spread vaccine lie and how we fit use d same platform to share d truth, how social media Dey help misinformation spread, one, fake news Dey move fast, for social media once one person post lie about vaccine like vaccine Dey kill pipu or e cause infertility, d tin go spread sharp sharp pipu go share am without checking weda e tru or false, lie Dey travel fast especially if e Dey e dey touch fear or emotion. Two, pipu Dey trust their friends more Dan expert, wen persin see message from friend or family e go believe am pass Wetin nurse or doctor talk, dat is why social media lie Dey catch pipu easily because dem Dey hear am from who Dey trust, three, some pipu Dey use fear to get view or at ten tion, plenty influences and bloggers go post scary vaccine story jus to go viral, even if e no true dem go talk say see Wetin happen afta vaccine without real proof. Four, algorithm Dey push negative con ten t, d way social media platform work na anytin wey Dey cause argument or strong reaction go show more go show more, so fake or scary news go show up more than calm correct info. How we fit use social media to share correct vaccine info, one, pidgin and local language for your con ten t, if u wan reach pipu well talk am d way dem Dey talk, use pidgin, short video, voice note, or meme wey pipu go understand fast, no b to speak big grammar na to break am down well, two, post real life testimony from pipu wey know, if mama nurse or market woman wey pipu sabi talk how she take vaccine and Dey okay, dat one go enta pipu mind pass statistics. Three, use trusted faces like health worker and religious leaders, let pastor, Imam, doctor or community leader wey pipu trust talk about vaccine online, their voice go carry weight, four, correct misinformation wit calm and respect, wen u see fake vaccine post, no insult or shout just reply with fact, link or short video wey clear d lie, no b to fight na to shine light, five, create short and clear message no no write long stori, use short sen ten ce, bold picture or catchy line, example vaccine no kee e protect I take am I Dey strong. Six, tag and work with influencers wey get sense, work with social media pipu wey wey Dey reason well, make dem help push correct info into their own way, skit, comedy, talk, video, anything. Social media got spread lie but e fit also spread truth, na who use am well go win d mind of d pipu.

How cold weather dey stress the body and affect Immune system plus wetin you fit do to stay strong. How cold dey affect the immune system? One, cold dey weaken the body defense Immune system. When body too cold, blood flow to skins and other area go reduce so the body fit keep warm inside. But, this same cold fit reduce how fast your immune cells respond to virus wey enter. Dat one make it easier for sickness like Flu, catarrh or cough to attack. Cold dey make body army slow down. Two, cold dey dry nose and throat lining. Cold air go remove moisture from your nose and throat, the first place wey stop germs. Once dat place dry, virus fit enter your body easily without struggle. If your nose dry like harmattan, flu go enter like visitor. Three, cold dey bring stress to body. Cold itself na stress. And when body de dey under stress, immune system go drop add dat to bad sleep, hunger or stress from work and body go weak more. How to keep your immune system strong for cold season One, dress well to keep warm. Wear sweater, socks, scarfs and hat. Cover your chest, neck, and feet. Dem be key body part where cold dey attack first. Two, eat heavy food. Chop food wey chop food wey get vitamins and minerals like fruits—orange, banana, vegetables, fish, egg, beans and soup with plenty pepper and garlic. All of dem dey help build immunity. Good food na medicine pass capsule. Three, sleep well. Try get at least seven to three hours of sleep. Body dey repair itself and boost immune cell when you dey sleep, you dey rest. Four, stay hydrated. Even if you no thirsty, even if cold dey, your body still need water. Drink warm water, tea or light soup to keep your system moist and fresh. Five, exercise small small. Even if na stretching or short walk, keep body moving. E go help blood flow and make immune system dey alert. Six, avoid too much sugar and alcohol. Too much sugar or alcohol fit reduce your body defense. Keep am keep am small or avoid am especially during cold season. Seven, wash your hands and keep clean. Germs dey de everywhere and your immune system no go fight all of dem at once. Help your body by avoiding the ones you fit stop. Cold fit weaken your body guard but if you cover well, chop beta food, sleep fine and keep clean, your immune system go stand gidi gbam.

Correct tips to stay healthy for cold season and how to know wetin be tru or fake advice One, dress well and keep warm. Cold dey increase the chance of flu, catarrh and chest infection. Wear sweater, socks and cap to cover your chest, head, hand and teeth. Especially if you dey go outside early morning or night. Truth be say, covering your body no stop virus one hundred percent. But, e help your immune system work well and prevent cold stress. Two, wash your hands of ten. During cold season, flu virus dey spread fast. Wash your hands with soap and water regularly, especially after touching surface sneezing or coming back from outside. Truth be say, virus no dey show for eyes. But, e dey your hands and phone. Washing hands na real protection. Three, chop balanced diet. Eat food wey get vitamin C like orange, lemon, vegetables, garlic and pepper soup. All dis dey help boost body defense. Truth be say, good food no be cure but e dey e dey make body strong to fight sickness faster. Four, stay active. Exercise small small even if cold dey. Do small walking or stretching, e dey help your blood circulate and warm your body from inside. Truth be say, light exercise boost immune systems and reduce stress. Five, sleep and rest well. Try sleep for at least seven hours. Body dey repair itself and dey fight sickness when you sleep. Truth be say, lack of sleep dey reduce immune strength. Six, drink enough water and warm things. Your body still dey lost water during cold. Drink water, drink warm water, tea or soup to stay hydrated. Truth be say, warm drink no kill virus but it keep your throat moist and reduce dryness wey help flu enter. How to know fake cold season advice and avoid am One, “drink alcohol to chase cold.” um Truth be say, alcohol no fight cold. E fit even weaken your immune system. Two, “if you take antibiotics, flu go clear fast.” Truth be say, antibiotics no work for virus. Flu na virus, e go go by itself or need rest, not drugs wey dey fight bacteria. Three, “if you no wear cap, cold go enter your head.” Truth be say, cold no dey enter pesin head like spirit. The issue na general body exposure. Wear cap, yes, but cold no dey enter head the way pipu dey talk am. Four, “soak leg inside cold water to shock flu.” Truth be say, dat one even fit make things worse. Flu no need shock, e need rest and warm body. How to confirm wetin be true Ask your nurse, health worker or doctor. No depends only on facebook or WhatsApp talk. Check if WHO, CDC or health center talk the same thing. If the advice sounds too dramatic or like magic, e fit no be true. Truth no dey hide. Real health advice dey simple, calm and consis ten t. No believe everything wey you hear for street. Cold no dey enter head like breeze. Wear cloth, rest well, wash hand, chop beta food, na those ones dey help body truly.

Wetin Fit Happen If You Mix Herbal Medicine With Hospital Drug — And How to Stay Safe Plenty pipu dey use herbal medicine, agbo or leaf water together with hospital drug especially when dey feel say one no work fast enough. But, mixing both fit cause wahala if pesin no know wetin e dey do.? Risk or Danger of Mixing Herbal and Regular Medicine One, some herb fit block the work of hospital drugs. Some herbal mixture fit stop your normal medicine from working well. For example, St John Wort, a popular herb for, fit reduce how HIV or season drug work inside body. Truth be say, if your herb dey fight your medicine, your sickness no go clear. Two, some herbs fit make the drug too strong or too weak. Certain herbs fit increase the power of a drug and that one fit lead to overdose or strong side effects. Others fit weaken the drug and make am useless. Truth be say, herbs and drugs no suppose do power tussle for your body. Three, liver or kidney fit dey suffer from overwork. Both drugs and herbs go pass through liver and kidney. If you overload your body, those organs fit get damage especially if you use am for long without doctor’s advise. Truth be say, too many things advance go tire your body inside. Four, herbs no dey always tested or measured. Most herbal medicines no get label, no get dosage. You fit take too much or too little and you no go even know the real con ten t. Truth be say, if you no know wetin dey inside, you no fit predict wetin go happen. Five, delay in getting correct treatment. Some pipu go delay hospital treatment because dem dey use herbs. By the time dem go clinic, the sickness don go far. The truth be say, no use waste time for something wey need quick action.? How You Fit Stay Safe If You Wan Use Herbs and Drugs Together One, tell your doctor or nurse everything you dey take. No hide herbal medicine. Inform your health provider if you dey use agbo or any supplements. Dey fit help you know wetin to stop or continue. Truth be say, doctor no go judge you — e go guide you. Two, no mix on your own without advise. Even if the herbal medicine work for your neighbor, e fit harm you. Your body and the condition different. Three, space the time between herbs and drugs if needed. If doctor allows, space the time like two to four hours between herbal remedy and hospital drugs, so body no go clash at once. Four, use only registered or trusted herbal product. If you must use herbs, try buy from NAFDAC-approved source. Avoid mixture wey you no know wetin dey inside. Five, watch out for side effects. If you notice new symptoms like rash, tiredness, vomiting or headache after mixing drugs and herbs — stop and go see health worker sharp. Agbo fit work. Drugs fit work. But no mix dem anyhow. Talk to health worker before you use both — your body no be testing ground.

How culture an society dey spread health lie online and how we fit use dat same culture fight back with correct info? How culture and society dey help misinformation spread? One. Pipu trust family, tribe, an religion pass expert: If uncle, Pastors, Imam, or village elder post something about health, plenty pipu go go believe am without checking fact. Even if doctor talk another tin, pipu still be sey my pipu no no dey lie. If my Pastor say no no take vaccine, I go follow am. Dat strong trust dey make misinformation travel fast inside community. Two. Fear and shame fit stop pipu from asking question: For many cultures, pipu dey fear to ask question about sex, pregnancy, abortion, mental illness, or HIB. So, wen den see something online, den even even if na lie, den go hold am as truth becos nobody dey correct am openly. Three. Belief in spiritual or traditional explanation: Some pipu believe sey sickness like epilepsy, cancer, or infertility na spiritual attack. So, wen den see online post sey no no go hospital, juz pray an fast, den go follow am sharp even if the sickness need urgent treatment. Four. Poverty an lack of access to health info: Wen pipu no get doctor nearby or can't afford treatment, den go turn to Facebook, WhatsApp, or TikTok for answer. And most at time, na cheap lie den go see, not real advice. If real if real help no dey no dey reach pipu, den go grab anything wey look like solution. How to use culture to fight health misinformation: One. Use trusted local voice: No send only grammar-speaking expert go community, use pipu wey the community trust like Pastors, Imam, market market women reader or traditional chiefs to deliver the truth. If lie dey spread through uncle, make truth follow reach through mama. Two. Talk in local languages or Pidgin: No dey use big grammar for pipu wey dey learn with body with body and experience. Break am down with local dramas, an real life story. Na who understand message fit follow the solution. Three. Respect belief, then add fact inside: No laf pesin belief. Start by lis ten ing, then gently add science and fact. For example: Yes, we believe prayer dey work, but make we also use the medicine God God provide. Four. Use popular platforms wey pipu trust: If pipu dey dey set if pipu dey get lie from WhatsApp, Radio or Facebook, meet dem there. Send voice note, memes, short videos, an testimonies with correct health info. Five. Train local youth and influencers: Train young pipu wey wey wey dey active online to spot fake news an share truth in dia own way. Maybe maybe through skit, street talk, dance video, or cartoon. Six. Correct with respect, not insult: Wen you see wrong post, no call pesin mumu. Calmly drop correct info or link. If you dey if if if you dey harsh, den go defend the lie more. No be only book pipu sabi truth. Even your mama fit help spread correct help health talk if you explain am well. Use your culture your culture talk truth not lie.